Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti . Ohashi adhika mEtosha National Park, oshoka oshinamwenyo shagamenwa . Oshinamwenyo shoka osha simana, oshoka ohashi nana aazayizayi taya zi kiilongo yiili noyiili.

Moshilongo shetu omuna omahala gamwe omawaanawa, pomahala mbano ohovulu okukala po wuuvite ombili pena ombepo tayi pepe nawa. Omahala ngaka ohaga monika nawa noha ga etitha enyanyu komutima.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi ,oohi ndhono hadhi tekulwa dhatulwa muundama oyena nduno omikalo dhokudhi kwata, yamwe ohaya longitha oonete yamwe ohaya longitha uutenda uushuushuuka opo yakwatemo oohi ndhoka yahala.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa dhono yedhi tula muunima wulipo hadhi pelwamo okulya. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi gandja omayi ee taga kalandithwapo yemwene tiiningile iisimpo.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi vulu okugandja omayi, e taga landithwapo. Nadho dhene ohadhi vulu okulandithwapo dhina omwenyo, mwene gwofaalama ti imonene mo iisimpo.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi gandja omayi ngono haga vulu oku landithwa po, ye mwene gofaalama ti imonenemo iisimpo. Oondjuhwa ohadhi vulu oku landithwa dhina omwenyo.

Aanafaalama oyendji ohaya kala yena iikwamboga mbyono haya meneke miikunino yawo. Iikwamboga oya simana oshoka ohaya vulu oku yi landitha po etaya imonene iisimpo.

Oohi ohadhivulu okutekulwa tadhi tulwa muundama wi ili nowi ili mono hadhi kala tadhi pelwamo iikulya. Okandama okapumbwa okukala ka siikilwa oshoka ohamu vulu okuya iiyagaya.

Monamibia omuna omahala ngono haga monika nawa uunene tuu ngele owuli nomuntu goye etamu kuuntumba po opuna iipundi yili nawa nombepo yili nawa tayi pepe yili nawa ne tamu ithanekele po.

Moshilongo shetu Namibia omuna uunshitwe woopala. Uunshitwe mboka tawu monika nawa. Wumwe yo muunshitwe mbuno owo iikulundundu mbyoka hayi adhika ombinga nombinga ohayi vulu oku nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo yeye ya tale iikulundundu yomo Namibia.

Ombuga, moshilongo shetu Namibia omuna ombuga ndjoka hayi ithanwa oNamib Desert. Ombuga ndjika ohamu lokwa unene, ohamu adhika owala muna uumeno uushushuka ngashi o!Nara plant, noWelwitschia mirabilis.

Opuna omahala goku inyanyudha ngoka hagaadhika pomahala omawanawa gena uundunda wokuukutumba wuna omuzile gwatalala, go ogena okayiyogelo nenge nditye okayima kelipo kokwiiyogela.

Opuna evi ndyoka lina uuhoho wagwana, evi ewanawa nokumeneka iimeno, unene tuu ndyoka hali monika lyaluudha kashona, ashike komahala gamwe ohali vulu okukala inali kunwa.

Aanafaalama yamwe oya tokola opo yatekule oohi. Uuna omeya gapwine mo moondama ohayedhi kwata mo etayekedhi landitha po tayedhi kukutike dhimwe tayedhi landitha po oontalala.

O-Welwitschia mirabilis oshimeno shoka hashi adhika mombuga, oshimenonshika osha simana unene. Oha shi vulu okusa nomafo eta ganingi omambundu.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino yawo. Oshikunino oshidhigu okweeta po, oshoka ohashi pula iimaliwa oyindji. Okulanda ominino, okufuta omeya naamboka taa fulu opo mu kunwe.

Aantu oyendji oya simaneka oku tyapula esiku lya Krismesa nenge omumvo omupe, pomahala gaandjuka nawa, mpono ha ya kala ye na po esiga lyoku yotha onyama osho woo iikunwa yawo.

Oshikunino, oshikunino osha simana unene kaantu yopomudhingoloko oshoka ohayi imonenemo iilonga taya kala taya longo moshikunino muno taya pewasha komayandelo gomwedhi kumwene gwoshikunino. Osha simana oshoka ohashi tukwathele woo oku etapo iikulya.

Aanafalama oyendji ohaatekula oohi naasikola oyendji taazi kiiputudhilo yiili no yiili ohayayi koofalama dhokutekula oohi, etaa kadhewulwa nkene oohi hadhi tekulwa opo ngele yamana oositola dhawo nayo yakale yena uunongo nuulongelwe nkene oohi hadhi tekulwa.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula iikwamawawa ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa dhomakondombolo ohadhi landidhwa po uuna dhakoko ye mwene gofaalama ti imonene mo iisimpo. Oondjuhwa oondema ohadhi vala omayi etaga landithwa po.

Ombuga. ombuga olyo ehala ndoka hali adhika moNamibia hali ithanwa Namib. Mombuga muno ohamu adhika iimeno ngaashi eno lyomuthiya ndoka hali adhika woo koshimaliwa oshikukutu shono hashi ithanwa osipenitha.

Aanafaalama oyendji oyena oongombe hayedhi sile oshimpwiyu, mono hadhi kala dhili miigunda tadhi pelwamo iikulya mbyono hayi landwa moositola.

Aanafaalama oyendji unene tuu mboka yongaashingeyi, ohaya meneke iimeno yawo pamuka go pautekinolohi, tayi mene koonte dholusheno ihe ha koonte dhetango. Ohayi kala nduno ya tulwa mesipili.

Oshikunino, aanafalama yongashi ngeyi, oya meneka iimeno yawo momukalo gopawutekenolohi, mono aanafalama yatulako ozile gwekende, opo iimeno yawo kayi sepo komutenya.

Ongolo. Ongolo oyo yimwe yomiithitukuti mbyoka hayi adhika mokashana mono hatu ithana Etosha National Park. Ongolo oya simana oshoka oshipa shayo ohashi longithwa oku zalwa kaakwaniilwa unene tuu aakwangolo.

Ruacana waterfalls ehala ndoka ha li adhika moshikandjohogolo shaRuacana moshitopolwa shaMusati. Omo hamuningwa olusheno kehangano ndjoka lya-Nampower. Ngele kaga lipo ando olusheno moNamibia kalumo.

Eshito, muuyuni omuna eshito lyiili noli ili. Muna efuta ndyoka hali monika nawa. Mo tamu kala wo omamanya taga monika nawa. Uushitwe mbuno ohawu vulu oku nana aazayizayi taya zi kiilongo yiili noyi ili taya yi yaka tale mpoka puna efuta.

Ondjuhwa Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa, mono hadhi kala dha tulwa mehala lyi ikalekelwa, dho tadhi tulilwa mo iikulya nomeya. Uuna dha koko ohadhi landithwa po, kwaamboka ya hala ya ka tekule oondjuhwa.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ohayedhi tula muundama, nomoondama moka ohaya tulamo omeya gayela. uuna taye dhikwatamo ohaya longitha uunete uutiligane watulwa koshitenda.

Oohi. Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi nohaye dhi tula muundama nokombanda yokandama ohaku kala kwa siikilwa nokanete opo mokandama mwaaye iiyagaya. Oohi odha simana unene.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ohaya kala nduno yedhi tula moondama mbono ya ninga noonete ohawu kala nduno mu na omeya ga yela yo taye dhi pele mo iikulya.

Iikulundundu. Moshilongo shetu ohamu adhika iikulundundu nenge pehala mpoka puna omamanya nuumwiidhi uushuushuuka. Uuna wadha ehala lina omamanya , oomwiidhi ihadhi kala dha mena nawa oshoka odha thinanekwa komamanya.

Ondjamba: Ondjamba oyo oshinamwenyo hashi adhika mokuti, ngaashi moshilongo Namibia, ohayi adhika mokashana hoka haki ithanwa Etosha National Park. Ondjamba oya simana unene oshoka ohayi nana aatalelipo, mboka hayazi kiilongo yiili noyiili opo yeye yatale oondjamba dho moNamibia.

Aanafalama oyendji oyena iikunino. Iikunino ohaya menekemo iikwamboga yiilo noyi ili yamwe ohaya meneke omatama nuuna gakoko ohaye gakuthako ee taye kegalandithapo yamonemo iiyemo.

Embakumbaku olina oshilonga ngele otashiya kiilonga yomepywa. Embakumbaku ohali tukwatha miilonga yi endelele yilongwe muule wethimbo ehupi, ngaashi okupulula, okukuna, noshowoo oku tanawuna evi uuna tapuya oshikunino oshipe.

Aanafalama oyendji oyena iikunino momagumbo gawo, iikunino oya simana oshoka ohayi etapo iikulya mbyono tatu vulu okulya esiku nesiku. Iikunino oyi na ondjila ondeka oshoka omeya ogena ondilo.

Okuna omahala omawaanawa hoka to vulu okuya nookuume koye nenge naa kwanezimo yoye muu kuuve oka mbepo.

Aanafalama oyendji ohaa tekula oohi noha yedhi kwata nokudhi kukutika yedhi landithepo noha yedhili pethimbo lyokwenye. Oohi odha simana oshoka oha dheeta iisimpo.

Aanafalama yongaashingeyinohaya longitha omukalo guutekinolohi uuna taya meneke iimeno yawo. Iimeno ohayi mene etayi tulwa omuzizimbe gwekende nenge nditye gwehalasa mono ihaayi si po we komutenya uunene, oshoka itayi dhengwa uunene koonte dhetango.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi . Oohi ohayedhi tula muundama nuuna dhakoko ohayedhi kwatamo taya longitha oonete. Ohayedhi kwatamo eta yedhi landithapo kwaamboka yena omukaga nenge kwaamboka yahala.

Okatanga kamuthithi yamwe ohayeyi ki ithanwa oka !nara. Okameno hano okasima oshoka ohaka panga endjandja ko ohaka panga omukithi gwoshinona nenge gwokwiihatapo.

Oshikunino osha simana unene oshoka ohashi tu longele iikulya nenge ohashi etapo iikulya okutya oshina ondjila onde nenge odhigu mokushi etapo oshoka omunafalama okwapumbwa okulongitha oshimaliwa oshindji okufuta omeya nosho woo okulanda ominino.

Momagumbo getu gAawambo ohamu tungwa ondunda yoohozi ndjono hayi kumbwa nomwiidhi tayi tulwa iihati kohi nenge iiti yomananza . Ondunda ndjika oya simana nohayi monikitha egumbo nawa.

Aanafaalama oyendji moshilongo shetu ohaya tekula oohi, oohi dhono ohayedhi tekula yedhi tula moondama, muundama mono wiikolelela kutya, mokandama hano omuna oludhi nduno mo mwiyaka omuna oludhi nduyaka.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi vala omayi nomayi ngono uuna ganinga ogendji ohaga vulu okulandithwapo yemwene gofaalama ti imonenemo iisimpo.

Aanafalama yamwe ohaya tekula iimuna ngaashi oongombe. Oongombe ohadhi vulu okulandithwa po kwaamboka ya hala okutsela moohango nenge ya landithe po uutana.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ohaye dhi tula moondama, mono haya tula mo omeya ga yela nawa, yo taye dhi tulile mo iikulya. Ohadhi pewa iikulya opo dhi koke nawa.

Iikulya yopamuthigululwakalo, ngele tashiya pamuthigululwakalo aantu iyehole okulya oshimbombo shomahangu oshowo omweelelo gwatulwa metiti ndjoka lya longwa meloya nohayi monika nawa. Iikulya mbika ohayi kala ya dhogekeka.

Ongalamwithi yashiteni, oshithima osha simana unene, oshoka ohashi liwa una omuntu tayi mondjila, ohashi liwa puna okanona ta keya oku zala oshinyene, oshowo ohashi liwa una aantu taya yi kuutenya.

Oohi oondudhe ohadhi adhika miishana ,unene ohadhiya nefundja naantu oyendji ohayedhi lwata tayedhi kukutike opo yavule okudhi landitha pethimbo lyokwenye sho kuna omukaga.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ngoka haga monika nawa gena iikulundundu. Aatalelipo ngele taya zi kiilongo yi ili ohayeya okutalelapo oshilongo shetu yakwatela mo omahala ngoka gaga monika nawa etaya futu iiyemo.

MoNamibia omuna uushitwe tawu monika nawa. Uushitwe wiikulundundu haku vulu kukale kuna oondjima. Ohaku vulu ku kale kuna oshitawuwa moka hamu vulu oku enda oohauto dhoo 4x4.

Ongolo oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi adhika moNamibia, oshinamwenyo shino osha simana unene, oshoka ohashi vulu okunana aazayizayi nenge aatalelipo taya zi kiilongo niilongo taye ya okutalela po moshilongo shetu.

Okwenye olyo ethimbo lyoka omiti hadhi kala kaadhina nande omafo agehe ga pepwako kombepo. Ohadhi kala tadhi hupu nuudhigu oshoka omeya ogaya kokule . Odhina oku konga omeya kokule nomidhi dhadho.

Aanafaalama oyendji oyehole oku tekula iikwamawawa ngaashi oombaka noondjuhwa oshoka ohaya vulu okulanditha omayi gadho etayi imonenemo iisimpo. Oombaka noondjuhwa ohadhi vulu woo oku landithwapo dhina omwenyo ye mwene gwofaalama ti imonenemo oshimaliwa she.

Ekodhi olyo oshinamwenyo shimwe sha simana. Osha thaanekwa kuyimwe yomiimaliwa iikukutu sho osha thaanekwa koshihako shoshilongo shetu Namibia. Osha simana oshoka ohashi nana aatalelipo.

Embakumbaku lyo lyene olya simana shinene, oshoka ohali kwathele unenenene piilonga yomepya. Embakumbaku ohali kwathele oku pulula, ohali kwathele okuhwa, go gamwe ohaga vulu oku kwathela poku kuna.

Ongolo oshiyamakuti shoka hashi adhika mokuti. Osha simana oshoka oha shinana aazazayi, taya zi kiilongo yiili, ta yeya oku talelapo oshilongo shetu, eta ya tala oshinamwenyo shika oshoka oshiwanawa mokutala.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi. Oohi dhono ohadhi tekulwa dha tulwa mokandama. Mono hadhi kala tadhi pelwa iikulya. Nuuna pweya aatalelipo nenge aantu ya hala okulanda oohi mwene gofaalama oha kwata ye teyape.

Omagumbo omatokele ge li pehala ewanawa taga monika nawa. Ogena omakende goku eta mo ombepo megumbo. Omagumbo oga kalelwa komilunga pamwe noomwiidhi dha ziza nawa.

Epeya epeya omulilo ngoka hagu fikepo okuti thiluthilu ohagufike omwiidhi nakehe shoka shili mokuti. Ohagweendelele ohagukala guna olwithi olundji.

Ehwiyu ndika olyo edhila ndoka kaali holike unene kaantu yomomuthigululwkalo gwAawambo , oshoka ohali hunganeke oosa , lyo ohali hunganeke omupya. Uuna weli mono ohaku tiwa oto ka adha oshiima oshiwinayi komeho .

Oshikunino oshina ondjila onde okushi eta po oshoka otashi pula iimaliwa okulanda ominino, okufuta omeya oshowo okulanda iipumbiwa yimwe.

Uuna aantu yazi piipale nenge nditye ya mana okuyungula ohaya ka landithapo iilikolomwa yawo ngaashi iilya , iilyawala , omakunde , omapungu , oofukwa nayilwe .

Aanafaalama yongashingeyi, oye hole oku meneka iimeno yawo pamukalo gwopautekinologi, mono iimeno ha yi kala ya tulwa muutenda wulipo, ya topolwa pomakati, opo yi mone ombepo.

Aanafalama oyendji oya tokola opo ya tekule oohi. Oohi ohaye dhi tula muundama wi ili nowi ili. Mokandama ohamu tulwa omeya ga yela opo oohi dhaa kwatwe komukithi. Mokandama kehe omuna oohi dholudhi lumwe.

Aanafaalama ogendji otaa kwata oohi, yamwe otaa tekula oohi. Oohi odha simana , oshoka uuna dha kwatwa ohadhi vulu okulandithwa po, ye mwene gofaalama nenge ngoka e dhi kwata, ti iningile oshimaliwa she.

Moshilongo shetu omahala ngoka haga monika nawa haga vulu wo okunana aatalelipo etaya ningi po ethimbo nenge taya yungu po ontanda. Omahala ngono ongaashi nee mombuga mono hamu monika nawa muna uumeno uushuushuka.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi, oohi oahyedhi tekula yedhi yula muundama, muundama moka omo nduno hadhi pewelwa okulya kehe ethimbo shoka hashi kwathele opo oohi dhikoke dho dhikale dhina uundjolowele.

Mokuti omuna iinamwenyo oyindji unene tu oyindji ohayadhika mokashana kinamwenyo hono hakithanwa Etosha National Park, shimwe shominamwenyo mbyono osho Opanda ndjoka yina oninga yasimana unene nene oshoka ohayi vulu okulandithwapo mo tamuzi iimaliwa.

Aanafaalama oyendji ohaatekula oohi, oohi ohadhi tekulwa dhatulwa muundama muundama mono ohadhi pelwamo iikulya mbyoka hayilandwa moositola opo dhikoke tadheendelele. Oohi odhina onyama ombwaanawa.

Oshini. Oshini osho ehala ndoka hali adhika megumbo kehe lyopamuthigululwakalo. Poshini ohapu adhika omuhi ngoka hagu longithwa okutsithwa. Ohapu adhika wo oshikombe nenge nditye olukateko ndono haku kombo iilya.

Ombakumbaku oya simana unene miilonga yomepya oshoka ohayi kwathele okupulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi yo wo ohayi vulu okulonga, okuyungula iilya polupale nomalola gawo.

Muuyuni mbuka wutekinoloji uuna aantu taya mu omwiidhi ihaya longitha we iihupulo nomatemo opuna owala okashina hono haka tulwa omahooli kotakatameke okuyeta owiidhi.

Aanafaalama yamwe ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odha simana oshoka, ohashi gandja omayi etaga landithwapo , yemwene gofaalama tiimonenemo iisimpo. Uuwinayi ohadhi vulu okukwatwa komukithi, etadhi sipo thilu.

Eno lyomutyuula. Eno ndika ohali adhika mombuga. Olya simana shinene oshoka olyili kiimaliwa iikukutu yaNamibia. Ohali adhika koshimaliwa shosipenitha lyo oha li vulu oku nana aatalelipo.

Aanafaalama oyendji oye na oohi taya tekula oohi. Ohaye dhi tula muundama mono haya kala taya gandja iikulya, opo dhi koke. Ohaya kala taye dhi kwata mo uuna dha koka opo ya vule oku dhi landitha po kwaa mboka hala ya ka tekule oohi.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika momeya. Ngele owaadha yeya kuukukutu, oyeya yuuve oonte dhetango. Ohayi li po aantu niinamwenyo mbyoka hayi kala popepi nomulonga.

Muuyuni omuna omahala gi ili nogi ili pomahala mpoka hapu vulu okuya aantu yakatalelepo. Ohapu vulu oku adhika pena esiga lyoku yothela onyama noshowo iikuni pehala puli nawa pena ombepo tayi pepe nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi, oha yedhi tula nduno muundama, nuundama mbono ohamu kala mwa tulwa omeya ga yela. Kombanda yo kandama hono ohaku kala kwa tulwa okanete, opo meni lyokandama mwaaye iiyagaya.

Ompanda, ompanda oyo oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo yomokuti, shoka ha shi vuku oku nana aatalelipo taa zi kiilongo niilongo, e ta ye ya oku shi tala, naataleli po mboka ohaa kala taa futu oshimaliwa, opo ya tale oshinamwenyo.

Aanafaalama yongaashingeyi oya tokola, opo ya meneke iimeno yawo pamukalo gopautekinolohi, mono iimeno hayi kala ya tulwa mokayima keli po okatokele, omo tayi menene, tayi pewa omeya oshowo oonte dhetango.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ombwanawa dho ombwinayi oku tekula, oshoka uuna mokandama mono mwa kwatwa komukithi adhihe ohadhi vulu oku pita dhasa thilu thilu ngoye to kala ino imonena mosha.

Aanafaalama oyendji ohaya meneke iikwamboga yi ili noyi ili nuuna yathiki pethimbo lyokuyi teyamo ohaya keyi ladhitha po komatala, ngaasshi ne omatama ogasimana oshoka ohaga ningi omuhoka omuwanawa.

Oongombe aanafalama oyendji oyena oonkwandambi ndhono dha simana unene oshoka ohavulu okudhi landithapo eti imonene iisimpo yawo. Uuwinayi owo mbono kutya uuna kweya oshikukuta oongombe adhihe ohadhi vulu okusa po.

Egwo lyomeya nenge nditye Ruacana waterfall ehala ndino hali adhika mOmusati region. Olya simana oshoka omo hamuzi olusheno ndono hali ningwa kehagano lyaNampower . Eha ndino ohali adhikwa koshikandjo hogololo shaRuacana.

Oshikunino, aanafaalama oyendji oyena iikunino momagumbo gawo mono haya meneke iimeno yi ili noyi ili. Oshikunino oshina omukalo omudhigu okushi eta po, oshoka ohashi pula iimaliwa oyindji okulanda ominino dhomeya nosho wo okufuta mboka taya fulu ominino dhomeya.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino . Oshikunino oshina ondjila onde okushi etapo , oshoka oshapumbwa iimaliwa yokulanda ominino niimaliwa yokufuta omeya.

Ongalangombe, ongalangombe oyo oshiyamakuti shoka hashi adhika mokuti. Oshinamwenyo shino osha gamenwa oshoka ohashi adhika wo mokashana kiinamwenyo. Hoka haka ithanwa Etosha National Park.

Oombaka iitekulwa namwenyo mbyoka yasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka ngele wu yina megumbo nomayoka ihaga endemo ohaga kala ga tila oombaka. Odha simana oshoka uuna dha vala uumbakona ohawu vulu okulandithwa po.

Oshikunino Aanafaalama oyendji oye na iikunino yawo momagumbo gawo. Noshikunino osha simana oshoka ohamu zi iipalutha nenge nditye iikulya mbyoka hayi vulu okukala tayi liwa kaakwashigwana nenge kumwene goshikunino.

Oohi aantu oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa omatompelo giili nogiili. Yamwe ota ya tekula oku landitha, yamwe ota tekula dhi kalemo opo oludhi ndono lwaahulepo.

Kefuta Kefuta ohaku adhika omadhila gi ili nogi ili, ngoka ge hole okukala momeya, gamwe gomomadhila ngono ogo omadhila omatokele, ge na othingo ondendee nomawawa omaluudhe. Ohaga kala nduno taga tsopola oontangu nenge oohi ndhoka oonshunshuka , taga vulu okukala gedhi mona mefuta nenge komikunkulo.

Aanafaalama oyendji ohaya kwata oohi nenge nditye ohaya wulu oohi omikalo dhiili no dhiili, yamwe ohaya longitha oonete mono haya vulu okukala yawula oohi odhindji etaye kedhilandithapo yo tayiimonenemo isimpo yawo.

Oshikunino! aanafaalama oyendji oye na iikunino, iikunino mono muna iimeno yili noyi ili. Oshikunino osha simana oshoka ohashi kwathele mwene goshikunino opo a kale imonene iiyemo ye uuna ta landitha po iilikolomwa ye.

Oshikunino Aanafaalama oyendji oyena iikunino. Oshikunino osha simana oshoka oha mu longwa iikulya mbyono tayi vulu oku kala ya liwa kaantu yo ohayi vulu wo oku landithwa po ye mwene ti i monene mo iisimpo ye.

Ombakumbaku, ombakumbaku ohayi kwathele miilonga yomepya, ohayi kwathele okupulula, ohayi kwathele wo okuhwa iilya poshipale. Ombakumbaku ohayi endelele oshoka otoyi pe owala okathimbo okashuushuka ngoye oshilwa owu shi wete nale shapwa nawa sha tegelela wu kune.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ndhono dhomaludhi gi ili nogi ili. Yamwe ohaya tekula oohi opo yalandithe, yamwe otaya tekula oohi opo yakaleke po oludhi ndoka lwoohi, shono hashi kwathele wo aantu yakale yiimonena mo iisimpo yawo uuna yalanditha.

Aanafaalama yongaashingeyi ohaya longitha uutekinolohi. Uutekinolohi omwakwatelwa uushina wi ili nowi ili okulonga iilonga yi ili noyi ili, yamwe oyena okashina hoka haya pululiltha, yamwe oyena uushina mboka hawu vulu okuhelela opo iilonga yikale tayi longwa muule wethimbo efupi.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo yakale taya tekula oohi. Oohi ohaye dhi tekulile mokandama moka haya kala tayedhi pele mo okulya. Uuna yahala yatale kutya odha koka dhithike peni ohaya kutha okanete etaya yugu nako yatale kutya oohi dhawo odhakoka dhithike peni.

Moshilongo shetu omu na omahala ngoka taga adhika ge na uunshitwe wi ili nowi ili taga monika nawa. Gamwe gomomahala ngono ogo omahala ngono ge na iikulundundu nenge omamanya ngono taga vulu okukala taga monika nawa go ohaga vulu wo okunana aazayizayi nenge aatalelipo, opo ye ye moshilongo shetu ye ye ya tale nawa.

Oshikunino, oshikunino osha simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka ohashi etapo iikulya mbyoka omuntu ha vulu okukala hiipalutha nayo. Oshikunino ombinga yimwe oshina uuwiinayi oshoka ohashi pula omeya ogendji nominino ndhoka hadhk etamo omeya moshikunino ohadhi kala dhjna kndilo moositola.

Ondjamba, ondjamba oyo oshinamwenyo shono hashi adhika mokuti nenge nditye mokashana kiinamwenyo hono haka ithanwa Etosha. Ondjamba oya simana unene oshoka ohayi vulu oku nana aazayizayi taya zi kiilongo yi ili noyi ili yota yeya oku talelapo oshilongo opo ya tale Oondjamba.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino. Muuyuni mbuka wongashingeyi ohaya longitha omukalo guutekinolohi. Mono iimeno hayi kala ya menekwa yili kohi yomuzile yo tayi kala tayi minikilwa tayi koko koonte dhoolamba.

Aanafalama oyendji oyena iikunino, miikunino mono ohaya kala yenamo iimeno yi ili noyi ili. Oshikunino oshina ondilo okushi etapo oshoka omunafalama okwa pumbwa akale alanda ominino dhono hadhi etamo omeya, ominino ohadhi kala dhina ondilo, oshowo oku futa omeya oshina ondilo.

Uundhila. Uundhila ohawu adhika pomahala gi ili nogi ili ashike ngele tashiya momuthigululwakalo gwaawambo aantu kayehole uudhila unene tuu pethimbo ndika lyongashingeyi oshoka ohawu lipo iilya yawo thiluthilu etaya kala inaya likola shagwana kwaashoka ya longa.

Uuteku woohi, aantu oyendji oyatokola opo yakale taya tekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa dhatulwa muundama nenge tadhi tulwa muukondonena uuyelele mono hadhi kala tadhi pewa iikulya opo dhikoke.

Aanafaalama oyendji oye na iikunino, iikunino yimwe oyi li pamukalo gwopautekinolohi mo no iimeno ya kunwa nokombanda ya wo ohaku tulwa omuzile opo yaapyepo komutenya.

Aanafaalama yamwe ohay atekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa dha tulwa mokandama nenge mokayima okawanawa e tamu tulwa omeya. Mono omo nduno hadhi pelwa rokulya nuuna dha koko ohadhi vulu okulandithwa po kwaa mbono ya hala ya ka tekule wo.

Omayoka . Omayoka ogo iinamwenyo mbyoka yatulwa miishitwa ya kalunga .iinamwenyo mbyono oyi na uuwinayi owundji oshoka eyoka olina uuzigo nuuna lya lya omuntu oha vulu okukala asa nenge ahupe.

Ombuga. Moshilongo shetu Namibia kuumbugantu otaku adhika Ombuga edhina lyawo o Namib . Mombuga mono oha mu adhika iinamwenyo yi ili no yi ili, unene tuu mbyoka ha yi vulu okukala uule wethimbo inayi mona omeya.

Embakumbaku olyo lyimwe lyomiiyenditho mbyoka ha yi kandulapo omukundu ngele ta shi ya momapya. Embakumbaku ohali kwathele oku pulula, ohali kwathele woo oku kuna lyo ohali kwathele woo mo kuyungula.

Oshikunino, oshikunino osha simana oshoka ohashi gandja iilonga kaantu yo pomudhingoloko mpono. Osha simana wo ku mwene gwoshikunino oshoka oha vulu oku landitha po shoka a kuna, e ta imonene mo iimaliwa.

Ombuga oyili hayi adhika moNamibia, ohayi adhika kuumbugantu mono hamu adhikwa iimeno mbyoka hayi vulu okukala ethimbo inayi mona omeya, nenge inayi mona omvula. Mombuga ohamu adhikwa wo iimeno niinamwenyo yi ili noyi ili.

Eno lyomuthiya Oshimeno shika osha simana unenenene, molwaashoka ohashi adhika nokoshimaliwa shoka oshikukutu sho moNamibia hashi ithanwa osipenitha. Oshimeno shino osha simana, oshoka ohashi panga omukithi gwendjandja.

Moshilongo shetu Namibia omuna iiyamakuti yi ili noyi ili. Shimwe sho miiyamakuti mbyono osho ondjamba. Ondjamba oya simana oshoka ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, no taya vulu oku kala yafuta iiyemo moshilongo manga inaa yeya mo nenge taya futu kashona moka hamu kala iinamwenyo.

Aantu oyendji moshilongo ohaya kala yena omapya gawo nuuna ethimbo lyoku yungula lya thikana kehe gumwe oha kuthamo she shoka a lima nenge a yungula opo a vule e keshi landithepo ye tiimonenemo iimaliwa ye mwene.

Omayoka. Moshilongo shetu ohamu adhika omayoka omaludhi gi ili nogi ili ngaashi ontoka, elyatelo ndyoka hali adhika momeya mo omu na wo nuuyala yamwe ohaya ye ithana ongolonyoka, oshoka oyi na omayala omatokele nomaluudhe ngono ga fa goshinamwenyo shongolo.

Aanafalama oyendji oya tokola opo yakale taya munu oongombe. Oongombe odha simana oshoka ohadhi vulu okuza omashini , nomashini ngaka ohaga vulu okulandithwapo ye mwene gofaalama tiimonene iiyemo ye.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama. Aanafaalama ohaya kongele oongombe dhawo iikulya mbyono hayi landwa moositola. Uuna oongombe dhaningimo odhindji ano dhavalathana oomwene dhawo ohayi dhilandithapo yotaya i monene iisimpo yawo.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji dhokuninga iikunino. Yamwe ohaya kunu iimeno pamukalo gopashinanena. Omukalo muna aantu oyena iimeno yakunwa mevi, ashike pombanda ohapu tulwa othayila nenge omuzile opo iimeno yaapye komutenya.

Aanafaalama oyendji oye na iikunino. Oshikunino kashi shi oshiwanawa, oshoka ohashi pula omeya ogendji, nomeya ngoka ohaga kala nokufutwa iimaliwa oyindji. Kombinga yimwe, ohashi etele mwene gwoshikunino iiyemo, uuna a landitha po iilikolomwa ye.

Ombuga. MoNamibia omuna ombuga, ndjono yili kombinga yuumbugantu woshilongo, ombuga ndjono ohayi ithwanwa "Namib". Mombuga mono ohamu adhika iimeno niinamwenyo, mbyono hayi vulu okukala inayi mona omvula uule wethimbo ele.

Moshilongo shetu omuna omahala gokwiinyanyudha pomahala mpono tapu adhika puna uumeya wokwiitsatsaleka nenge wokwiitutika uuna wu uvite uupyu oto vulu kuyamo eto yogo po ohapu kala puna uupundi nuutafula nokambete keli po ko kulala okawanawa.

Aanafalama oyendji oye na iikunino ,miikunino mono ohaya kunumo iimeno ya yoolokathana , pokati kiimeno opwa mbumbwa okukala ehala lyagwana oku tondoka omeya, opo iimeno yahenwe komeya

Aanafaalama oyendji oye na iikunino. Oshikunino oshi na uuwanawa, oshoka ohashi etele mwene goshikunino iiyemo. Kakele kwaa shono, oshi na uuwinayi oshoka, okushi eta po oshidhigu, molwaashoka otashi pula iimaliwa oyindji okulanda ominino nokufuta omeya.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo yakale taya tekula oohi .Oohi ohadhi tekulwa dhatulwa muundama uushuushuuka mono oohi dhomaludhi nomaludhi hadhi vulu okukala dhatulwamo , etadhi tekulwa . Uuwinayi owo mbyono kutya pethimbo lyuutalala uuna okandama hono katalala shinene oohi ohadhi vulu oku penduka dhasa namwene gofaalama ndjika oha kala inaa likolwamo sha.

Oombakumbaku ohadhi longo iilonga lela uuna tashi yakomapya, ohadhi pulula omapya dho shimwe ohadhi vulu woo okukuna oshoka ohashi endelele nawa.

Aakwashigwana oyendji oyena uukunino, uukunino mbono ye wu tula momapya nenge nditye momagumbo gawo. Oka kunino ano ohamu kala nduno muna oopayipi, nenge nditye ominino dhono hadhi kala tadhi tula omeya piimeno.

Ombakumbaku osho shimwe shomiiyenditho mbyoka hayi adhika moshilongo shetu, Ombakumbaku ohayi kwathele okupulula momapaya, ombakumbaku ohayi vulu wo okunana omatemba, ombakumbaku ohayi vulu wo okukuna, uunene tuu kiikunino mbyoka yili pamuthika ngaashi Etunda.

Ngele ta shiya mo muthigululwakalo gwaawambo, aantu oye hole oku teleka oshithima. Shono ta shi lithwa omboga, yamwe mbono ya huma oha ya vulu oku tula po okanyama po mukunkulo. Opo ongala mwithi ya shiteni yi pite po nawa pothingo.

Moshilongo shetu omuna iikulundundu ,oondundu dhimwe odhina nomadhina moka tuna ondundu yaShomeya ashike odhindji kadhina omadhina. Ohadhi adhika kombinga yokuumbugantu woshilongo hono dhiliko dhantuntumana tadhimonika dhatoka nawa.

Moshilongo shetu Namibia omu na omahala gopaunshitwe ngoka haga vulu okukala ga nana aatalelipo taya zi iilongo yi ili noyi ili. Omahala ngono ongaashi ehala li na oshikulundundu tali adhika kuuninginino nenge ndi tye kuumbugantu kombinga ndjono yoshilongo tayi adhika komahala ngono ga tya iikulundundu, hono ku na oondundu ta ku adhika ku na oondjima niinamwenyo yimwe yi ili.

Omagumbo gomondoolopa ogo omagumbo omawanawa noonkondo, oshoka ohaga kala ga tungwa noodhopi, go oge na iipeleki kombanda nomiyelo dhomasipili. Ohaga kala taga monika nawa oshoka ohaga kala ge na iinima ayihe yopandoolopa.

Aakwashigwana oyendji oye hole oku kwata oohi. Ohadhi kwatwa pomikalo dha yoolokathana, aantu yamwe ohaa longitha uundjolo na yamwe ohaa longitha oonete.

Miilongo yili noyili ohamu adhika omahala ogendji omaushitwe ngono taga monika nawa . Go ogena uunshitwe wapumba . Momahala gamwe otamu adhika iikulundundu mbyoka tayi nana aatalelipo oku za kiilongo yiili noyili, etayeya okutalelapo oshilongo shoka.

Aanafaalama oyendji moshilongo shaNamibia ohaya kunu iilikolomwa yawo sigo tayeyi pungula momagumbo gawo, uuna shathiki pethimbo lyokuyungula oyendji ohaya yungula etaya fala iilikolomwa yayo komatala hono hayeyi landitha po opo yi imonene oshimaliwa.

Uuna aantu taya ka yuga oontanda pe hala lyo ntumba, aantu oha yayi nuu thayila mboka ha wu ka dhikwa mevi opo ya vule oku lala mo.shono ohashi Kwa thele oka lukalwa ko po kathimbo.

MoNamibia omuna ombuga, ombuga ndjono oyagama oshilongo kuumbugantu, ombuga ohayi ithanwa Namib Desert. Mombuga muno ohamu adhika iimeno iishonashona momwaalu oshoka mombuga ohamu kala owala iimeno mbyoka hayi vulu kukala uule wethimbo inaayi mona omvula.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula Oohi. Oohi ohadhi tekulwa dha tulwa muundama, uundama mbono wa topolwa pomakati niitenda no noothayila. Shino ohashi kwathele opo aanafaalama ya kale ya topolelathana Oohi iikulya ya gwana, kehe mokandama taya tulamo iikulya ya gwana nawa shi ikolelela kOohi dhoka dhi limo.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi. Oohi ohadhi kala dha tulwa moondama nokoondama hono ohaku kala kwa tulwa okashipa kombanda. Okashipa hoka ohaka kwathele, opo uuna mondama moka taku pepwa kombepo mwaa ye iiyagaya.

Oondjuhwa, aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa omalalakano gi ili nogi ili, yamwe ohaya tekula opo ya landithe omayi gadho, yamwe ohaya tekula opo ya kale taya li onyama yondjuhwa.

Aanafaalama oyendji oyena uukunino. Uumeno ohawu kala wakunwa muutenda nenge muupoto, mono hawu tulilwa uuhoho manga uushona.

Moshilongo shetu omuna omahala gi ili nogi ili. Omahala ngono ohaga adhika uunene mombuga, hono aatalelipo taya vulu okukala ya yuga ontanda e taya dhike mo ootenda dhawo. Ohayeya po nduno noohauto dhoka dhina uukolele nawa, oohauto dhoobakkie e taya kala mono uule womasiku omafupi.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo yatekule oohi. Oohi ohadhi tekulilwa momandoloma nenge muundama uushonaelela uumbulau. Oohi ohadhi tekulilwa nomalalakano gili nogili ngaashi okudhi shingitha uuna dhaaningi odhindji, etaya imonenemo iiyemo.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino ,iikunino ohayi ningwa pamukalo gwa yooloka, yamwe oya tokola oku longitha omukalo gapouteknolohi mono omuntu a meneka iimeno ye eta tulako oshipe kombanda opo iimeno ye kayi se komutenya. Omukalo ngoka oguna ondilo oshoka otagu pula omuntu a kuthe oshimaliwa mondjato opo aka lande omunzile ngoka ta tula kombanda yiimeno ye.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo yakale taya tekula iikwamawawa uunene tuu oondjuhwa, oondjuhwa odha simana okutekulwa oshoka uuna dhavalathana ohadhi vulu okulandithwa po ye mwene gofaalama tiimonene mo iisimpo ye.

Moshilongo shetu omuna omamanya omawanawa ngoka haga monika nawa, haga nana naazayizayi oyendji mbono taya zi yiili noyili opo yeye yatale. Omamanya ngono ohaga kala gatholomwapo kombepo yoshikungulu nenge uuna omvula yaloka shinene , omamanya ohaga kala gatanduka kumwe etaga monika nawa.

Ombuga, Namibia osho oshilongo shimwe shomwaambyono ya yambekwa noombuga. MoNamibia omu na ombuga hayi ithanwa Namib. Ombuga olyo ehala ndono lya mbugala thiluthilu mu na iimeno hayi kala kaa yi na omafo ya kukuta thiluthilu ya dhengwa kenota.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo ya tekule oohi. Oohi otadhi tekulwa dha tulwa moondama oombulawu. Mo mondama mono tamu tulwa nduno omeya. Omo nduno hamu umbilwa iikulya, dho tadhi kala tadhi pewa iikulya mondama mono, opo dhi koke.

Uuyuni mbuka wuutekinolohi uuna wa adha omunafaalama eli pethimbo lyoku tameka oku longitha evi lye nenge nditye oku pulula, oha longitha omashina ngono haga lungile mumwe uuhoho nevi, opo uuna omunafaalama a hala oku kuna po, evi olya papuka nawa, lyo otali vulu oku taamba ko shoka tashi kunwa po nuupu.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo yakale taya tekula iikwamawawa. Iikwamawawa oyasimana oshoka aantu ohaya vulu okukala taya landitha po omayi gawo , etaya iimomene oshimaliwa. Yamwe ohaya vulu okulandithapo iinamwenyo yoyene ngaashi oonkanga noondjuhwa etayi imonenemo oshimaliwa shayo yene.

Aanafaalama oyendji ohaya mono iihuna ngele tashiya pokufuta omeya oshoka opo wu ete po oshikunino owa pumbwa ominino dhomeya, ndhono tadhi kupula iimaliwa oyindji.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi, tayedhi tekulile omalalakano gi ili nogi ili, yamwe otaya tekula oohi opo yedhi landithepo ku mboka ya hala yaka tekule wo nenge ya ha hala yaka ninge oofaalama dhawo.

Aanafaalama oyendji moshilongo shetu oye na iikunino. Iimeno yawo ohaye yi meneke ya ipithila po omahala, opo uuna iimeno yimwe ya kwatwa komikithi itagu taandele mbala oshoka oya ipitithila po omahala., yo ohayi kwathele opo omeya ga talame nawa pokati kiimeno.

Moshilongo shetu omuna iikwamawawa omaludhi nomaludhi. Omuna uudhila mboka hawu adhika pefuta nenge unene piishana, pomadhiya mpoka puna omwiidhi ogundji. Uudhila mbuno ohawu kala wuna omilungu omiluudhe wo uutokele wuna omawawa neyala eluudhe komushindi.

Egumbo lyOshiwambo . Momuthigululwakalo gwAawambo aantu ohaa kala yena omagumbo ngoka gadhikwa miiti. Momagumbo mono ohamu adhika oondunda dhadhikwa niiti sho odha kolongwa nomaloya. Momagumbo muno omuna elugo mo omuna oondunda yokupungula. Yamwe ohaa lala moondunda moka oshoka ohamu kala muna ombepo yagwana.

Aanafalama oyendji oya tokola opo ya kale yena uukunino wawo muukunino moka muukunino ohamu kunwa uumeno wi ili nowi ili uumeno mbuno ohawu kala wi ipitithila po omahala omahala ngono oga tulwa po opo uuna tapu piti

Aanafaalama oyendji moshilongo shetu oye na iikunino, miikunino mo no oha mu kala muna iihulunde niikwamboga yi ili noyi ili, iihulunde mbyono oha ye yi vulu oku yi landitha po e ta ya imonene mo iiyemo yawo.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino, uuna taya kunu iimeno yawo miikunino yawo ohayi kala yi ipitithila po omahala opo pu kale pu na ehala mpono tapu vulu okupitila omeya uuna omvula tayi loko.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino. Miikununo mono oyena mo iimeno yili noyili , nopokati kiimeno ohapu kala pwa pita ehala nenge ondjila mpoka hapu pitile omeya. Shino oshiwanawa molwaashoka ohashi kwathele omeya gakuunguluke guuka kiimeno aihe.

Oshini Oshini olyo ehala limwe hali adhika momagumbo gopamuthigululwakalo gwAawambo. Poshini ohapu adhika omuhi nolukateko. Omuhi ohagu longithwa okutsa koshini iilya , nolukateko ohalu longithwa okukomba.

Omahangano gi ili nogi ili ohaga tekula oohi. Oohi ohadhi tulwa mondama etadhikala tadhipewa iikulya nongele ethimbo lyoku dhikuthamo lyathiki, ohayakutha oonete oonene opo yakwate oohi odhindji muule wethimbo efupi

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti. moNamibia ohashi adhika mokashana kiinamwenyo hono haka ithanwa Etosha National Park. Onkoshi oya nika oshiponga oshoka ohayi vulu okudhipaga. Onkoshi oyina oshilongo molwaashoka oshipa shayo ohashi zalwa kaakwaniilwa.

Oshikwiila. Oshikwiila osho omboloto yopamuthigululwakalo gwAawambo, uuna kapuna oshimaliwa sho kukalanda omboloto yokosikola, aantu ohaya kutha uusila, mumwe nosuuka, etaya pilula, nokutula moshipana, etaya ningi oshikwiila shono hashi pingathana po omboloto. Oshikwiila ohov ulu okushi nwitha otee nawanawa eto inyangusha wu uvite ombili yokomwenyo.

Aanafaalama oyendji oya tokola opo yakale taya tekula oohi. Oshasimana oku tekula oohi oshoka uuna dhaningimo odhindji mondama ohadhi vulu oku landithwapo ye mwene gwoohi ndhoka ti imonene iiyemo ye . Kombinga onkwawo shampa ondama ya talala ohadhi vulu sapo thiluthilu kuutalala.

Aanafalama oyendji oya tokola opo ya kale taya munu iimuna yawo no malalakano gi ili nogi ili. Yamwe otaya munu iimuna opo yeyi landithe po. Nuuna yeyi landitha po ohaya imonene iiyemo yawo yene.

Moshilongo shetu Namibia omuna omukaga. Uuna ethimbo lyefundja lyathikana aantu oyendji ohaya kwata oohi. Oyendji oye hole okukwata oohi noonete.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino yawo. Miikunino yawo omuna iimeno ya yooloka, omaludhi nomaludhi, pokati kiimeno mpono opuna okukala puna ehala lyoku enda omeya sho ohashi kwathele woo iimeno yaa taandelithathane omikithi dhi ili nodhi ili uuna yiili kokule.

Aanafalama oyendji oya kutha onkatu opo yakale taya tekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa dha tulwa mondama, mono hadhi kala tadhi pewa iikulya, opo dhikoke. Shino ohashi kwathele omunafaalama ngono ta tekula oohi, opo akale iimonena mo oshimaliwa she, uuna puna mboka yahala okulanda oohi.

Moshilongo shetu omuna omahala gamwe ngono haga nana aataleli po ngaashi Namib Naukluft Park. Ehala ndino ohali monika lyafa ombuga. Mehala mono ohamukala muna omawuwanawa gi ili nogi ili oshoka aatalelipo ohayeya taya tala iinima yi ili noyi ili, shono hashikwathele yakale yafuta oshimaliwa kwaamboka taya tonatele omahala ngoka.

Oofabulika, moshilongo shetu omuna oofabulika dhomaludhi gi ili. Yamwe ohaya kala yeli moofabulika dhomatama, yamwe oyeli moofabulika dhoohi. Moofabulika dhomatama aantu ohaya kala mo ya zala iikutu iimbulawu nuugala komitse.

Ondjuhwa yoshiwambo, ondjuhwa yoshiwanbo oya simana oshoka ohayi dhipagelwa aayenda. Unene uuna aantu ta yeya oku tseyika nenge puna okanona okashona taka piti mondjugo.

Aanafalama oyendji oyena iikunino, iikunino mbyono ohayi yapula iimaliwa oyindji oshoka oya pumbwa ominino ndhoka ta dhi eta omeya piimeno. Shino nduno ohashi ningi omunafaalama opo haakalongitha oshimaliwa oshindji uuna taningi oshikunino.

Muuyuni omuna aanafalama yendji yanwe taya tekula oohi yamwe taya tekula iinima yilwe. Mbono haya tekula oohi oha yedhi tungile okandama mono haya tula mo othayila ombulawu ndjono hayi keelele oohi dhaase omutenya uuna kwapupyala shinene.

Uunshitwe. Iilongo yili noyili oyina uushitwe yili. Muushitwe muno otamu adhika iimeno yili noyili, iimeno mbyono tayi monika nawa . Ohamu vulu okukala mwavalela uudhila , mo otamu vulu okuningwa omalukalwa giinamwenyo ngaashi uulimba.

Ehwiyu olyo limwe lyomuudhila mboka hawu adhika muuyuni. Edhila ndika kali holike unene kwaamboka yomuthigululwakalo gwaawambo oshoka oyendji oyi itaaala kutya edhila hali kala naalodhi nenge noombepo dhaakwampungu.

Oondjuhwa, oondjuhwa oha dhi teku lilwa oma tompelo gili nogi ili oondjuhwa dhomakondombolo ohadhi vulu oku landitha po ndee mwene goondjuhwa ta imonene oshimaliwa oondjuhwa dhoondema oha dhi vulu oku tegelelwa nde tadhi vala omayi ohaga vuku oku landitha po ndee mwene ta imonene oshimaliwa.

Oshikunino, aanafaalama oyendji oyena iikunino, oshikunino oshina ondjila onde okushi etapo , oshoka opo wuninge oshikunino owapumbwa okukala wuna iimaliwa oyindji, yokulanda opipe, yokufuta omeya, yokufuta ngoka tatulamo oopipe e tedhi pangelelemo mevi.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji gokwii yuvitha nawa, omahala ngono geyi mweneneno, haga adhika pomahala ga mwena nawa. Ohamu kala nduno muna oondunda dhoku lala, mo tamu kala muna uupundi woku kuutumba pondje, mpono tamu vulu oku kala mwa kuutumba ne tamu thanekathana.

Ondjuhwa, ondjuhwa oyo shimwe shomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi adhika momagumbo. Oshinamwenyo shino nenge nditye ondjuhwa ohayi tekulilwa okugandja omayi ngono taga vulu okulandithwa po. Ondjuhwa ohayi vulu okukala yina uuyuhwena owundji, etawu landithwa po uuna wakoko namwene gwondjuhwa ti imonene mo iiyemo ye.

Moshilongo shetu omuna oosikola dhopaungomba dhono hadhi longo aantu mboka hayi ilongele shinasha nokulonga iipilangi. Miipilangi ohamu zi iinima oyindji ohamu vulu okulongwa iipundi yokukala omutumba oshowo oosikopa dhokupungula.